ɗiki a fiya ŋan nu ɓiya ŋan mene boo pare nu ɓaxtan nam nu ɓugu demarer tiye nu ɓaɗa cahier a régiste a mak nu ɗet nu ɓaxtana naŋaa nu ley nam i mbungu ñeti caabi fee ndax kan mbi kaa oxuu refna me doole um a tolu na ndax kan mbi kaa leye i mbaxtaan leye leŋ i mbi kanoyo keene daal nuun na mbaxtan ka bo d' accord ndaa a refa nga mene ñeti caabi etaan in ka i ley uye o kiino kiin ne doole of a fod na rek teno deɓ kaa i mbaand registre ma maak mbina kona ke fop neede mbode na so i ngara nga bes fuu refna ka i tan u bes leye bes tening fene i mbiyanoyo heure nangam i mbiyan 17 heure 17 heeure a fada ngaa o tarde o ret bo 17 heure et quart o ret bo 17 heure nangam o tarde anga o gara nga o alemande el i ndeta tamit ye o xiidole a jega ñeti caabi ne tamit a jega kaana leyel teen solidarité kam caisse ne ñeti caaabi fa ana jega xa saaku xa tadak o saaku le na yipa xalis fo o saaku le de leya benefice fo o saaku solidarité te ref xa saaku xa tadak tena ndefa kam a jega xa kop xa tadaq mbala xa caabi xa tadak kam